Wopindemwo mumhatso muya munovhiyiwa anthu ,mweibariswa ana eibviswe zvimwebi mundanimwo, munenge mune anthu akasiyana siyana ,achiita mabasa akasiyana siyana vamweni vanovhiya ,vanokotsirisa vamweni vanobvisa zvavanobvisa mundani ,vamweni nevanotambirisa zvipanerazvo vanenge varimwo eshe.

Ana anokurudzirwa kuti ngaabayirwe, kune mamwe majekiseni ari kuuya, ari kubatsira kudzivirira zvirwere zvegomarara remuchibereko ,ari kubayiwa ana achiri pamazera emagiredhi epashi, zviri kudetsera maningi, kurudzirayi ana echisikana abiyirwe majekiseniwo.

Ezveutano aya anombobude kubanzi eifundise anhu kuti zvinomboizwa sei kuti teipfeke zvidziviriro tinozvipeta sei anomira pamaberi peanhu eiakombedza maitirwo azvo kuti zvinoizwa sei, eifamba eifirite mumhatso mweshe.

Mabasa anofundirwa naana akandosiyana siyana hamawee. Kune anfundire basa rinonzi reFaya Bhurigedhi. Anodetsere anhu munguwa dzinenge dzaitike njodzi dziyana kubatsire kupwanya motikadzo, kubuditse vatenda vanenge vakuara, vechiarumbise kuchibhedhleya.

Mwiri yedu iyi yakatakura zvakareba zvakawanda maningi zvimweni zvakona azvioneki nemadziso zvinotoda muchini waiswa pamuchini woonekwa wohloiwa kuti zvichakanaka here mundanimo.

Amweni matenda tinokona kuadziirira kuburikidza nekuerenga panenge pakanyorwa. Tinotenda vezveutano anoziya kuti kumakanyiyo ariyo adingazi kufunda. Saka eyinyora mapepa awo anoyisa nemupikicha nemifodho antu oziya eyiwone mifodho.

Ebazi rezveutano ane imweni mitombo yeanombounza eipe kuana imweni inoite ekusvinirwe mumukanwa eiadziirira kumatenda akasiyana siyana.

Variyo vana vedu vechitema yechindau varinkufundire kune nezvehutano kuona kuti ana anobarwa neuremu aya Ari kugamuchirwa sei nekutambirwa zvakanaka ere mumamuzimo.

Heanozoti ah mangwani muri kuende kunovhiyiwa, handi munhu umwepi anonga arimo, amadhokodheya akawanda anonga aripo. Amweni unondomirire kukubaya rekurara roga, amweni anondomirire ekucheka, amweni anomirire kutambidza majekiseniwo nezvipanera zvakona.

Zvinobetsera maningi kuende kuchibhedhleya makabatana semhuri. Kunyanya-nyanya baba namai pamuzi zvinobetsera utano hwenyu, munohambira mberi mafundiswa ngeakafundira basa rakona

Ewutano aya anemukuwo waanombohambe mumamizi einyora pashi anobvunza pane mwana mudodori ere einyora mumabhuku awo dzimweni dzenguwa munoona opetuka ngemaporiji ngezvikafu zveana emazera epashi.

Kuti toohamba zviyani teifundisa ngezveutano mundaraunda, ngatirangarire kuti tinaana mbuya asingazi kuende kuchikora baa, zvimweni zvoda mifanakiso, zvinoda mifodho eiona kuti zvinohamba wani.

Mamwe mapazi anoshanda nehurumende nekuona nezve dzidzo yevana akaita se UNICEF anombohambe muzvikora aidetsera vana kunyanye vane utano ,anofundisa ana kuti kumwa mvura yakachengetedzwa kwakosha maningi pautano hweantu.

Anamai vanokurudzirwa kuti kana vachinge vabara ana zviyani, ana ngaarambe eiende kuchibhedhleya eindohloyiwa kuti apana panonesa ere, uri kukura zvakanaka ere vana vanosvikepo. Ana sekuru vandoripo kudetsera kukwidze ana pachikero veiona makheijii ake.

Mitombo inouya iri mumapato akaparadzana. Imweni inouya iri yekubayirwa, imweni anouya ari mapilizi, imweni inouya iri yekudzora, imweni inouya iri yekumwa yekudonhedzera ana mumuromo mavo.

Ana echikora abofundiswa kusambe nyara dzavo asati abate chekurya hino kee adzidzisi awo anoataticha anosise kuendepo pamvura po oamisa muraeni umwe neumwe eigeza nyara dzake einde kopuwe chikafu .

Tinotenda nemuono wehurumende yedu anhu akurayo kuzvibhedhleya aachabhadhari mareba aachadusi mare akundorapwa mahala.

Nyika imwe naimwe ine mitemo yayo maererano neutano hweanhu. Kune dzimweni nyika dzinoti haupindimwoba usingazi kubairwa mamwe majekiseni akafanana neeCovid zvakafanana neyelo fivha.

epachipatara zvavanoita magumepo zviyani mangwanani ayani zvisinei nekuti wauuya ngedenda riri anomunogadzika pashi ombomufundisa maererano neutano hwenyu kungaa kuongororwa ngazi , kuchekwa mapBP anomubhuyira zvazvakanakira nezvazvakashatira

Ebazi rezvehutano pasi reshe anenguva dzaanombohamba muzvibhedhleyamoo mumakanyimo eidetsera ana kunyanya ana edu echisikana kuapa zvanomboshandisa munguva yawo yekuteera.

Anambuyawo nana sekuru kuzvibhedhleyayo anenguwa yaanombobuda aimbohamba aifundise vantu maererano ngematenda anenga eiuya muntaraunda medumo. Ingava marariya, ingavazve korera anobuda aifundise, ainyora mazipepa makuru ekudetsera antu.

Ezveutano ane nguwa yanombobuda kuenda mumamuzi ondosangana nemadzimai ombobhuya eikurukura zvinovanesa ombobhuirana kuti zvingaizwa sei kuti tikunde matambudziko akasiyana -siyana.

Anoona nezvehutano anokudziridzira kuti muzvikora mweshe ngaoange Paine mvura yakashambidzika mvura yekuti ana oda kumwa anomwa mvura yakachena.

Ane nguwa dzaatombobudamo muzvibhedhleya madhokodheyawo eihambe mumamizi medu kuuye kuzotidetsera kuti tazwe kuti ari kuuya wona kune anoningire zvibereko kune anoningire madziso ngatiende kuti tazwe kuti arikuuya mundaraunda medumo.

Mvura ndohupenyu hwemuntu tinokurudzirwa teshe kugara teimwe mvura inobva pakachena tisamwa mvura yemuifuku inotipa zvirwere inotipe matenda kunyari kuzvikorako iriyo mvura yakachengetedzeka.

Chimweni chiro chakakosha muupenyu hwemunhu pautano hwemunhu imvura ,mvura yakakosha maningi kunyanyanyanya inobve mumupisi ngekuti aizi kusangana nezvirwere zvakasiyanasiyana yakandokosha iyona yemumupisi zvinondokuridzirwe kuti tangai mwambofashaidza musati mamwa.

Akuru akuru enyika anotungamira huye anobatikana zvakanyanya ngenyaya yeutano hwevantu kuti kaita denda anoshanda anoisa mari parutivi yekudzivirira zvimweni zvirwere zvakaita sana navebedi zvana marariya zvo.

Mvura yaka koshe maningi kunyanya nyanya mu zvikora medumo mvura ika shaika pa nzvimbo zvirwere zvino wanda matenda ano wanda ana koreyawo ano uya nekuda kwe kushaya mvura.

Zvakakosha maningi kuti tipfeke zvinotidziirira kuti tisabate zvirwere zvakasiyana siyana mungava mumamuzi mwedumwo teinongere marara, teipise mapepa ngatipfeke zvinotidziirira kuti tisabatira zvirwere.

Anamai woye kuti waone mwana kuti unopishe mwiri ngatikasire kurumba nawo kuchibhedhleya zbichakanaka wagumeyo unoaona madhokodheyawo anorumba rumba eibetserana eibetserana kuti mwana apone.

Muzvikoramwo ana ane nguwa yanombogindisana maererano einyora mapepa eisumudza amweni eirwara eifundisana nezve hutano.

Tino kurudzirwa kuti tiende ne ana ku chibhedhleya kunyari waka gwinya kunyari vano rwara mwana weshe uno garira kuende ku chibhedhleya mukuwo ne mukuwo magumeyo muno bhuyirwa kuti mozo petuka hee zuva ramuno petuka.

Kona kuzvibhedhlerayo kunenguwa yamunotombodaidzwa eukama kunyanya muntu wenyu akaite denda rareba maningi, akaite tsaona anomudeedza omufundisa mabatire amunofanire kumuita munguwa yamunenge mweimuchengeta kumhatso.

Mvura chiro chakakosha mundaramo yeantu. Mvura yakakosha maningi mumamhatso mwo nemuhupenyu hwedu peshe petinogara panode mvura. Hino tinokurudzirwa kuti mvura yekumwa ngaigare mumagumbu akavhara akachengetedzeka.

Ana mbuya edu asharuka edu ane nhorondo dzimwe dzakakosha ,dzakakosha maningi dzinosisa kuti muntu weshe aziye ngatiwane nguwa yekugara nawo pashi asharuka eduwo atifundise zvaaita makare zvitidetsere munguwa ino.

Anoongorore ndxondo dzeantu ane nguwa yeanomouya ,eidetsera kufundisa antu mumakanyimo, einyore maphepha kuti kugare ndxondo dzako dzakanaka kwakanaka maningi, kunodetsera utano hwemuntu .

Antu ano ngofundira mabasa akasiyana siyana kune zvirongwa muzvibhehleya mo vamweni vanofundira mabasa ekuchengetedza ana kuti asa shungurudza madzimai anyari madzimai nearume asa shungurudzana mumhatsomo.

Zvakanaka maningi kuti ana aende kuchikora aandofundiswi zvabhuku zvega anofundiswa zvakawanda kusanganisira kusimbise mwiri yawo ogumeyo oone da anotambe mabhora eikuza eitamba eifara zvinobatsira utano hwawo.

Kune rimweni denda rinobata antu mumamizi medumwo, denda rekurasike njere, Zvimweni zveikonerwa nekunyanye kufunge maningi, zvimweni zveikonzereswa nekushandise mitoriro yaayo mazuva anaya. Ngatirege zvemadhiragisi.

Kune antu akawanda maningi ari kufa ngenyaya yekudzungira hino muzvibhedhleyamo anotofundisa varimo akafundire basa irona kuti muntu weinge waremerwa zviyani usachengete dambudziko muhana mako buda naro kuantu unodetserwa kunyanya nyanya kuchibhedhleya eriyo akafundira basa rona iroro.

Muntu weshe unosise kuti upinde muzvirongwaa zvinochekuita ngeutano, kuti mazwee kuti ari kuuya mundaraunda mwenyumoo, ngatiende tinoyayiya eitifundisaa ngezveutano zvisinganingirwi kuti uri mungezi here, une ganda riri unondodiweyoo.

Eutano aya anogare mishongano yakawanda maningi eyikurukura maererano nematenda kuti oitwa sei kuti matenda akamurike munharaunda anototange agare mishongano ochizouya kuanhu kuabetsera.

Denda rakambouya iro rebeshamupengo iih rakatore antu akawanda peyani asi takaponeswa ngekuteerere zvaibhuiwa ngeeutano. Kugare miro yakavhariw, kugare makati umwe apo-o, umwe ngeapo.

Bazi rinoona nezveutano pasi reshe rine mamwe mapazi aanoshanda nawo zvichienderana neutano hwevantu utano hwevantu vanyari vanorwara ngezvirwerenda zvakasiyana siyana anogare pashi eionsana kuti odini neutano hwaeantu.

Pane nguva dzaano mbohamba eyitenderera akuru ezveutano eimbo bvunza zvimubvunzo, kuvanhu vanenge vakagara vakamirira kurapwa veibvunza kuti muri kubatwa zvakanaka ere, muri kubetserwa ngemukuwo ere. Zveshe izvozvo munozvionepo pachidhlera.

Hurumende inokurudzira maningi antu ezvikora kuti ngaaise chidziro chinopoteredza chikora chawo zvinochengetedze ana kuti asasangane nema gandanga zvinochengetedza he zvirimwo mukatimwo zvinoshandiswa neana kuti zvisabiwa .

Kune imweni mukuhlani inoda kubairwa ana asati abatwa ndiyo. Anombohamba muzvikora eutano eibaira ana eshe zveienderana nemakore emuntu.

Panoshandirwa poga poga pangava pachikora, pangava pachibhedhleya panosise kuonekwa magumepo kuti munotangira pari. Anoise zvikwangwari kuti monamo ndimo motosvikira, anowanzonyora kuti risepusheni, nechiNgezi.

Ana eiende kuchikora anofundire mabasa akasiyana siyana anova anozovadetsera muhupenyu hwawo, amweni anoite ekusona atofindire kusonako kunoararamisa peyani.

Wagumeyo zviyani kuchibhedhleyako, haumborashikiba. Zvakandonyorwa peshe-peshe kubvire kugedhe, wotopinda mwearume unotomuratidzwa, unotoona mwakanyorwa kuti umu ngememadhodha. Meakadzi unondoratidzwa panonga pakanyorwa kuti uku ndekweakadzi.

Ngatisununguke kuenda kuchibhedhleya. Ukazwa kuti dhokodheya ati tombomupa mubhedha mwombogara uno teimudetsera. Usatsamwa. Usagumbuka ndizvo. Anotendera hama dzako nemashamwari akhona anouya eikuona eikutandadza.

Teyisvika pazvibhedhlera payani umwe naumwe anenge ane chitenda chakasiyana necheumweni hino zva zvichinoita zvimweni zvinotapuriramwa nekugara padhuze nepadhuze sakei vachiti agare ndau yake uyu ogare ndau yake eyindodaro.

Eutano edu anorangarira maningi harahwa dzedu dziriyo mumakanyi amweni akura ana sekuru nana mbuya aachakwanisi kuhamba eigumire kuchipatara, hino anochibuda opindemwo mumamuzi oabetsere ikweyo.

Kufunda kwakanaka maningi. Tinoaona ana anenge akafundire zveutano, munguwa iya inenge ichiitwa mujaho, eimhanya eirumba eibetsera anenge akuwara. Nguwa iyoyo unotoona umwe wotosimuka, peyani wotoende mberi ngemutambo.

Chazvakanakira kuzvibhehlera ko kuti denda rakura zviyani, madhogodheyawo anobatana pamwepo oise musoro pamwechete odetserana kuti aone kukurapa kuti aone denda iri kuti zvohambiswa ngepari.

Madhokodheya edu eshe kusanganisira anoona nezvemutombo anoona ngezvekumazino eshe anenguva yaanombosangana eimbobatsirana eidetserana oona kuti zvohambiswa wani zveutano weanhu.

Zvakanaka amuna kuendesa mwana wako kuchikora zvibadakadza tinoona eifundire udhokodheya, eifundire kuzohloya mangaziwo anenge atumirwa kuanhu, tirikuina aine micheni eiongorora, eiona zviri mungazimwo.

Tagumeyo kuzvibhedhleya michinayo ononoyoya ngazi dzedu dzinyari ngazi, dzingari mvura dzemumwiri zvese zvonazvo zvinonobetserwa maantu akafundire basa rakona anenge arimwo. Eibetsere kuhloya ozomubhuira zvaanenge aona mungazimo.

Echidiki aya, ane nguwa yaanombobatana nevebazi rezveutano eihamba mungava mumadhorobha, mungava mumamizi avanoti maawenesi kambeyini. Zvavanoita eihamba kudaro, anonyora ngerurimi runozikanwa ikweyo.

Ezveutano aya, ane bandiko, rinotofundisa nezvekugadzira mitombo, eishandisa mimbiti yedu, yekumakanyiyo ibazi rinotodziemera rinoshandise mutombo yekumakanyi.

Vagumeyiyo kuchibhedleya antu ,kunemadhogodheya akasiyanasiyana ,amweni anowona ngezvana mhai ,zvibereko zvavo, kubara kwavo zveshe zveshe. Amweni anowonawo ngezve magomararawo adai kutekeshera. Muchizobhuyirwa kuti munopinde muri.

Zvinoita ebazi reutano zvakanaka maningi. Kumbohamba mumakanyi neana echikora, munhu weshe eifundisana eifundisa anhu zvakanakire kuziva, zvakanakire ruzivo rwengazi yako, kuti yakamire zvakanaka ere kana kuti inode mutombo.

Ebazi rezveutano anobude mumamizimwo eifundiswa antu kudzivirira zvirwere zvakandosiyana siyana zvinosanganisira regomarara radayi kupedza antu pashi reshe.

Utano ngaufundiswe peshe peshe munyari mumabasamo antu ngaafundiswe nezvekuzvichengetedza utano hwavo Ari mumabasamo anofundiswa eutano anenge aihamba mumabasamo mumakambanimo veifundisa ashandi kuti anozvichengetedza sei.

Ndombi dzedu muzvikora zvepaderazvo, dzinosise kumbogadzikwe pashi, dzeimbofundiswa maererano nezvekuzvichengetedza kwawo ari mumayunivhesitimo, nekuti zvakawanda zvaanosangana nazvo, anosise kumbofundiswa.

Beshamupengo riyani rakatore hama dzedu dzakawanda maningi asi tinobonga vebazi rezveutano akanyora mapepa einamira peshe peshe eiratidza ngemifodho kuti tingarikunda sei dendaro, takarikunda.

Kunemishongano inotoizwa pasi reshe, veiona kuti zvohambiswa sei pashi reshe maererano neantu anokware munjodzi, odetserwa sei, odetserwa sei.

Kugara nharaunda yakachena, kunodetsera maningi utano hweana, marara akawandisa pashi, zvinokonzere zvirwere, kakeyi mweyione muzvibhedhleya muya, amweni anondoshande kutsvaira nekunongera marara kuzama kuchengetedza utano hweantu.

Ebandiko rezveutano aya, anonyore zvikwangwari, kuti wogumepo uziye kuti pona apapo ndipo pezveutano, ngandipinde ndindohloyiwa.

Chibhedhleya choga choga chinosise kunge chiine movha yekushandisa munguwa yenjodzi munguwa yedambudziko kuti kuine anoda kubara yorumbisa kuchibhedhlera. Kuti kuine akuvara mumaakisidhendimwo yorumbisa kunotora antu yeiunza kuchibhedhlera.

Movha dzinotakure arwere munguva iya inenge yaitike matsaona dzinonzi maambulenzi, dzinosise kuve dziripo pazvibhedhleya. Chibhedhlera chimwe ngachimwe chinosise kuve ngemovha imwe kana mbiri kana murongomuna kuitire nguva yematambudziko ematsaona.

Weigume pachibhedhlera chaanotange kuita kukukwidza pachikero, kukutore temburicha votorebhiiphii. Ngei eidaro? Chinokonzeresa misoroyo, masoro kuti ateme dani ndiwo mabhiiphiiwo, sakei veitanga vatarira kuti aina kukwira ere.

Pakauya mukuhlani vovo vakakurumbira maningi vebeshamupengo. Muntu veshe vakafundire kuvhare miro mwaiti mwaendeyo kuzvibhedhleya vona unonga vakavhare miroyo vaiuya nemurwere vakona, kuti musatapurirana mukuhlani vovovo.

Weigumepo pachibhehleya zviyani hana inotomborova kuti hino ndinonange pari. Asi hewagumepo haumborashikiba zvikwangwari zvindori peshe-peshe, zveikukombidza kuti uko kunoizwe izvi, uku kunoizwe izvi.

Amweni edu mumakanyimwo akabatwa ngedendazviya anoramba kuenda kuchibhedhleya . Kwanzi ndikaenda kuchibhedhleya ndinondofa . Handizvoba aunofi ngekuti ndiko kunaanamukoti anamazvikokota akhona anodetsera akafunda ngezvezvirwere zvona anodetsera. Saka kuenda kuchibhehleya kwakanaka maningi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokharirwe kuti zvinge zvakavhurika nguwa yeshe nekuti urwere haubhuyiba kuti houya nguwa ipi sakei zvitoro izvi zveikurudzirwa kuti ngazvigare zvakabeurwa.

Zviriyo zvimichini zvinoongorore madziso eandu, ariyo madhogodheya anongoyemera izvozvo zvemadziso basi, arapi zvimweni zviro anongoyemera kurape madziso basi.

Ngendaa yekuti anoziya kuti pachibhedhleya panosvike antu akawanda maningi anosise kuise zvihlayo zvakawanda zvekuti mwagumepo amumiri nguva yakareba munonga makagara pazvihlayo makaemera kudeserwa.

Nzvimbo yechibhedhleya inzvimbo inosisa kunge yakahlamburuka. Zviro zveshe zvinge zvakati mhoryo pasina maphepha pashi zvibhotoro auzvioni pashi zvinobatsira utano hwedu kuti hunge hwakachengetedzeka tiripo pandauyo yechibhedhleya.

Weigumepo pachibhehleya paya, pane musiwo inenge iripo yakasiya_siyana zvinonga zvakatonyorwa paunofanire kunanga. Dzimweni ndau dzakamirire imejenzi, aya anonga akuwara nematsaona asviki eimire muraini anopinda ngekwavo orapirwe ikweyo.

Wagumapo muzvibhedhlera varipo vana sekuru vanomuashira kuti mweikorera kuhamba zviripo zvingoro zvemavhiri mawheel chair anenge Aripo ekukudetsera kuti pandau panofana kuti usvike.

Chibhehleya chegachega chinosise kunge chiine movha inobatsire kutwara anhu ingava munguva yenjodzi dzinonga dzaitika kanamumigwagwa ingava kubatsira anobara ,amweni anamai nyoka dzikapanada ari kumhatso dzinoshanda izvozvo ,kudetsera kurumbisa anhu ngenguwa kuti agaume pachipatara.

Chibhledhlera chimwe nachimwe chinosungirwa kuti chinge chiine movha inodetsera vantu panguva dzematsaona dzingava mimba dzinorwadza usiku vantu havazowani mabhazi ekuhamba ndiwo mota idzona dzinodetsera angava matsaona anobatsira movha idzodzo kuti dzikurumidze kugumise vantu kuzvibhedhlera.

Tinobonga maningi vebazi rezveutano ayaa ngekuti zvibhedhleya izvi zvakuwanika peshe peshe. Kudhaya antu aifira mumhatso ngendaa yekuti zvibhedhleya zvaiyaa kuretu. Anhu asina chekuhambise kugumeyo.

Chibhehleya inzvimbo inosise kunge yakahlamburuka yaambo. Apadi kuonekwa matsvina pashi, mapepa. Awuoni mapepa zvinonga zvakambati mhoryo.

Chibhedhleya chimwe nachimwe chinonyorwa zvinosise kunyorwa zita rakhona padera pekuti muntu weeshe ngaanopfuura ngerodhi unofanire kuona kuti apo pane chibhedhlera poite mwekugumira weipinda woone kudetserwa pona apopo.

Variyo kuchhikora ana ,vanofundiswe kunyore tsamba ,kunyore mwadhi veyitumira kumakanyiyo, kumatawundi, kune hama dzeshe. Zvakakosha maningi zvinodetsera kunyangwe kukanyi kukaita hurwere anongonyore tsamba yoyenda.

Muzvitoro zvinotengeswe mutombo inosisa kunge irinzvimbo yakahlamburuka, nzvimbo yakarongedzwa. Hatikariri kuone marara pashi teigumemwo nekuti munotichengetedze utano hwedu.

Patinosvikako kuchibhedhlera ko, pane mimweni mibvunzo yatinombobvunziwa, naana mbuya ku zvibhedhleya ko. Mibvunzoyo yakakosha maningi. Inoadetsera kuti kana wookudetsera ookukurapa aziye pekutangira.

Etano anotifundisa marwiro etino fanira kuita kumamuzi kweduyo atindoti makusadzawo makusadzawo ungaricho hinode kusanganisa piyani kudhibanisa ukambotiwo zvimichero michero kunyanyanya michero nayo anoti inope utano hwakanyanya kumuntu.

Matenda anouya pakasiyana siyana. Vamweni vanotemwa ngemasoro, vamweni vanobayiwa mudumbu, mundani. Vamweni vanokanganisike ganda ravo kunyanya nyanya ngezuva, ganda ravo haridi kutsva, vanosisirwe kuzore mitombo, iriyo inorape ganda.

Michina yechimanje-manje yoshanda mabasa makurutu muhutano hwemuntu imweni inoshanda kusuka ngazi mumwiri wemuntu Kutora yeisa mushini yeipetudzazve mumwiri wemuntu.

Kudhayako ndaimbofunge kuti kubeni vanadhogodheya aya aarwari peyani. Ndakazogonda rimweni zuwa ndasvikepo madhogodheya eitobairana eitotorane ngazi kutorapana.

Kuti tazwa mwiri yopanda zviyani, ngatisachengete matenda mumamhatso, ngatirumbe teyienda kuzvibhedhleya, konako kwakanaka maningi, michini iriyo, unohloyiwa wowonekwa panorwadza, wodetserwa, kuti weyi puwa mubhedha, wombopuwa mubhedha, wogareyo kusvika wapona.

Maunopinda muya mumhatsoyo inochekwa anhu- inovhiyiwa anhu munenge musina dhogodheya umwecheteba! Anonga akawanda. Umwe neumwe eimirira basa rake. Umweni ngewekunyaradza, umweni ngewekucheka, umweni ndewekutambidza zvipanera, uye munodiwa mwenje wakakwana kuti basa riendeke.

Madhokodheya anoshande mumhatso dzekuvhiya antu anonga akadzishambidza kudzichengeta mwiiri yawo ngemadziso kuti zvinobve paanenge eivhiya zvisatapukira zveienda pamwiiri yawo .

Denda reshuka rapararira maningi mundau dzakasiyana-siyana. Tinokurudzirwa teshe tirambe teindovhenekwa teihloiwa kuonekwa kuti haizi kukwira ere zvakanyanya maningi. Kana kuti haizi kudzaka maningi ere, zviriyo zvinobetsera maphirizivo ariyo majekiseni ekuzvibaya ariyo.

Anhu woye maizviziya ere kuti chirwere chebhipi achionekwi ngemadzisoba. Chinoda kuti upote weiende kuchibhehleya, weindoonekwa pamuchini, weindosungirirwa chonacho chomubhuyira kuti yakakwira ere kana kuti yakadzaka.

Marenje edu aya ane nguva yaanombopanda kunyanya nyanya aya anoshande mabasa ekuti anongoswera akangoema iripo mitombo inobetsera kuderedza marwadzo ngatiende kuchibhedhleya.

Kuti tizoone mapirizi ngemitombo yakakwana muzvibhedhleya zvinenge zvatogarirwe pashi peyani ngeakuru anogare pashi eiite mishangano eironga, kwaChecheche koende mapirizi akadini ,Tongogara koende mapirizi akadini kwaMwanyisa toise mapirizi akadini.

Mwiri yedu iyi teikura inenge yeikurawo nyama dzedudzo saka kei teinzi asharukwa ngaarambe eienda kwadhogodheya eindovhenekwa eidetserwa panonga peinetsa.

Kudhayako madhokodheyawo aityisa peyani. Izvizvi unowu wagumeyo kuzvibhehleya unotoona eyikuashira, eyikushekerera maningi, eyikudetsere, eyibhuya ndiwe chese chaunonetseka ndicho unobhuya wakasununguka.

Kuti tazwe kuti pane panopanda zviyani ngatisachengete denda kumhatso ngatiende ngatirumbe tiende kuzvibhedhlera ariyo machiremba madhokodheya anoona peshe vokudetsera wonaka wopetuke kanyi.

Nzvimbo yechibhedhlera inzvimbo inonga yakachena nguva dzose. Munoawona madhokodheya, eindopedze kubaira, otokande majekiseni aya muzvigaba, mumabhini vorasha.

Magumeyo kuzvibhedhleya, pamunotorwa ngazi payana eyide kundoongorora, aandoongorori ngemadziso ,anondoyise pamuchini, muchiniwo ndiwo unozomubhuyira zvirimwo mungazi yenyumo.

Mazuwa anaya kwaane zvimweni zvimichina zvekuti unondogona kuishandisa wega kumhatsoyo, zvimichina zvakaita sekuningire mimba unokwanisa kutoiningira kuti yaapo ere uriko kumhatso kwako kundotenga kamuchina kacho wondoita uri kanyi.

Mwagumeyo kuchibhedhleya zviyani, dhokodheya aambi ngekungokuti mwoyo wako wakazvimba, unototore ngazi, onozviise mumuchhina, michini iyi ndiyo inobudise panorwadza.

Pamunotorwe ngazi paya yeienda kunohloyiwa mumichina ine painosvika yonotsvetwa yoiswa haandoisi peshe peshe inoiswe munotonhorera musikapishi ngekuti ropa ro rinokwanise kugwamba .

Mabasa anondosiyana siyana hama wee ngatifundise ana edu zvakanaka izvozvo amweni aigadzirw michini amweni eishandise muchina yacho muzvi bhedhleyamo.

Mapepa aya atinonyorerwa nemachiremba zvinochengetwemwo muchibhedhleyamwo kuita kuti pounopetuka anondotore pepa rako riya otarisa zvamakabhuirana pawagume kuuyepo. Anoisemwo mukabati onyore mazita kuti iri kabati ngere chakati iri kabati ngere chakati.

Kudhayako ndaimbotye kubairwa asi chandakazotofunda ngekukura ndakaona sekuti rekutobairwa rakhona iroro unokurumidza kupora kudarika maphirizi uyehe watobaiwa kamwe zvatoguma kana kuti wozobairwazve rinenge rindori rimwe iroro.

Heinouyazvo muzvibhedhlera, michiniyo, inonga yakanyorwa mashandisirwo ayo eyinoitwa, yavanoti pagama rechingezi rekuti manyuwari. Hino zvibhukuzvo zvinode kuchengetedzwa kuti antu eshe afundire kuseenzesa mishinayo.

Hamawee anamaiwee ,micheni iya irimo muzvibhedhleya. Ngatirumbe ngatirumbe tinonangiswa, tinohloiwa! Imweni inoite ekuti unopinzwe mukati, yokuvhenekwa urimwo, yohloya yeitsvake pane marwadzo panokonzeresa denda wotorapwa wotopuwa maphirizi ako wotopona.

Wa gumwemwo mu chibhedhleya wagume mu maoko aka watopona ngekuti anoziya zveshe ano detserwa nge michina yo yei hloya yei ona matambudziko ona okudetsera oku rapa wopona.

Iriyo michini muzvibhedhleya tinobonga yaamho ngehurumende dzedu dziri kushanda maningi kuti muzvibhedhleya munge muine mucheni inodetsera khti anhu akone kuongororwa zvinonesa mungazi dzawo oone kurapwa zvirwere zvakhona.

Ngatisachengeta arwere mumakanyi medumo ngaende kuzvibhedhleya anohloiwa zvinokonzerese mito masorovo kuti ateme. Kuti chingava chiini michina iriyo kuzvibhedhleya ngatiende anamai voye.

Muzvibhedhleyamo avanfoiti zvekundokubaira majekiseniwo apaedza ototsveta zvinonyorwe pashi mukupera kwemwedzi zvokubaniswa akauya pano ngemimba anganai akauya pano ngemarariya anganai zvoonekwa zvonamirwe pachidziro.

Eya, haanotora ngazi yeduu zviyani oti tomboenda nayo kumhatso yekuhloya ogumeyo aiti zvekuona ngemadzisopi zvinoiswe mumicheni, micheni yakona ndiyo inobhuya kuti zvakamira wani mungazimwo.

Michina yechimanje-manje yawanda pheya. Imweni inoite ekutumwa kubva pane chimweni chibhedhleya, yeiendese pane chimwe chibhedhleya ,aanotiwo madhironi.

Mazuvanaya kundogara hedu teirera denda kumbatso kundodzidira kudhayako waiti wagumayo unopedza mwedzi usati wapuwa marizautsi zvineizvi kundoenda wotoradzikwa pamuchini wotopedza wotopuwa maresults woobhiyirwa mumwiiri wako .

Amweni matenda hawoneki ngemaziso, kunyae wakafunda kunyae dhokodheya hazvioneki ngemazisoba, zvinototorwe ngazi zvonoiswe pamucheni zvochibhuya kuti ngazi yakonyakanakanere kana kuti pane zvirimwo.

Ana mai akadzitwara anokurudzirwe maningi kuende kuzvibhedhleya kunonyoresa mandani iyoyo isati yaguma mwedzi mitanhatu. Zvakakosha maningi kuti zvinodzirira zvirwere zvakawanda kumwana ari mundani.

Mazuvawo aanenge eidonhedzere ana, zvinobhuyiwa peshe peshe. Mapepa anonyorwa eiiswe peshe peshe. Muzvivhiti vhiti mumatiivhiimwo, zvinobhuyiwa zveishandiswa mitauro yakasiyana wekudhumanisa nesaini langweji.

Yaanoita kee muzvibhedhleramo kumakanyi kweduyo anope mazuva nayi zuva reana rinondomira ririrega anouye kukeresa ana anouya musi wavo vega zvinodetsera maningi kuti ana asasangane nematenda akasiyana siyana nekuti achiri adiki anokasire kubatira matenda .

Anamai wee ngatinoberekere kuzvibhedhleya. Tinowana detsero yakaringana. Peibarwa ana pane imweni mishonga yaanopiwa inoadzirira kuti asabatwa nemadenda akawanda paanobuda kubanzi. Imweni inoita wokudonhedzerwa mumuromo mavo.

Anamai voye zvakanaka maningi kundobarire kuchibhedhleya. Zvakanaka maningi munobetserwa ngeanoziya akafundire basa iroro kuti mwana akakotora mwana akadini anokona kumubatsira nenguva.

Anamai weee kuti ana apishe mwiri ngatikurumidze kurumba nawo kuchibhedhleya, kuchibhedleya ndiko kwaanoone rubatsir o rwese rwakafanira. Tisagara nevana kumbatso eipishe mwiri.

Anamai teshe tinokurudzirwa kuti tode kubara zviyani tinobarire muzvibhedhlera zvakanaka maningi kubarire pane akafundira basa rakona dzimweni dzenguva panoite zvinoitika ingokuti mwana unokone kunonoke kubuda vanoziva madetserere avanozomuita.

Amweni anorambe kuende kuchibhedhleya ngekutye kuadhimitwa hama wee kuadhimitwako kunodetsera maningi ana Chiremba anenge eihamba mukuwo weshe eiona eihloya kuona kuti uri kuite zvakanaka ere uri kupona ere.

Anamai we chanakira kunobarire kuchibhedhlera vanachiremba anenge ariyo ano mudetsera amweni anobara aviri amweni atatu nguva imwechete hino unodini uri kanyiyo ana chiremba ano detsera ano mufundisa kuti uno vararamisa sei vana avavo.

Amweni anotya maningi, kuti handidi kuende kuchibhedhleya, ndikagumeyo ndinoadhimitwa. Apana chakamboshata pakuadhimitwa, nekuti anonge ayide kuona kuti okurapa sei. Amweni majekiseni aanoda kukubaira, haaiti kuramba kubairwa uchibve kanyi. Zvinodetsera maningi, ngatizviteedze zvaanobhuya anachirembawo.

Mwana wega wega antumure edu awo epamaoko ane kodzero yekuendeswa kuzvibhedhlera kubva achibarwa mwana odzivirirwa matenda akasiyana siyana anobata ana adodori.

Aaa mazuwa ano hakuna ucharapwa chirwere chisi chakeba. Michini yawanda muzvhibhedhleyamo. Chimwe nechimwe chindondoshandiswe muchina. Hambai anhu aMwari tindorapwa, tindovhenekwa. Tionekwe matambudziko ari mukati mwengazi yedu.

Mazuva anawa zviro zvawanda zvosevenzesa michina yangova michina peshe peshe Saka zvoda kufundira michina iyi aidi kungobata usingazi kufundira kuti onauyu unoshanda zvakadini uyu unoshandiswa sei.

Michini iriyo muzvibhedhlera zvoenderana kuti unoda kuhloiwa pari imweni inotohloya mundani ana acheche arimo mundani vaitombobhuirwa mai makatware mwana mukomana kana makatwara ndombi.

Besha mupengo rakambouya mukuwo wapfuurawo ,vecovhidhi 19,amweni akapera kufa yamho, asi tinobonga vebazi rezveutano akazouya nechirongwa chekubayirwa, anhu akabayirwa tikapona.

Michina iriyo kuchibhedhleyako, inoona peshe ungari weida kubviswa mazino ungari weida kuvhenekwa madziso, iriyo imwe inenga yeijeka zvekuti mukati kati mwemuromo munooneka.

Zvemunogumeyo kuzvibhehleya veida kuhloya ngazi yako kune zvidhumbu zvavonoseenzesa chipimo haadzadziba capu unotora oisa muchidhumbumo chinechipimo zvovhiends kumivhina zvondo hloiwa

Kuti makuware zviyani kana kuti mabare mwana murikukorere kutsika, zviroyo kuchibhedhleyako zvamunopuwa zvinomudetsera kuti gumbo kana range ratyoka, kana kuti rakakanganisika zviriyo zvaunondopuwa woshandisa, gumbo rodzokerepo pandau.

Mazuwa anaya kwasiyana nekudhaya kwaiti pamweni unorapwe chirwere chisicho mazuwano mishina yawanda maningi kubandoovheneka ponapo pane chirwere oku bhuyira kuti apa ndipo pane chirwere.

Madziso edu chiro chakatikoshera maningi. Hino kee tikazwa paine zvoonetsa zvopande pande mukatimwo ngatirumbe kumhanye kuchibhedhleya tindohloiwa topiwa mitombo inokodzera nemarwadzo acho.

Hamawee kuti tazwe panorwadza zviyani, ngatirumbe tovhenekwa, munyari mundanimwo. Zviriyo zvimichina zviriyo kuzvibhedhleya, zvinovheneka, okubhuyira kuti dzingave itsvo here, zvingave zviropa here zvinokonzerese kuti urware. Unobve nemhinduro yakakwana.

Pamunobairwa paya mweitorwe ngazi reiende kohloyiwa anoti agume ikweyo anoise mumichina yakasiyana siyana inozomubhuira kuti mune dambudziko ere kana kuti amuna mungazimwo.

Tisariyarwaba ,kuti toozwe panopanda panorwadza, ngatikasire kuende kuchibhedhleya. Kuchibhedhleyako, iriyo michina inovhenekwa peeshe, panorwadza panooneka, wobatsirwa wopona.

Maturuzi anoshandiswe muzvibhedhleya akawanda maningi panoshandiswe kubvise mazino tinoona zvimweni zvinenge zvechishandiswepo zvakaite kunge girazi dhokodheya uya achiisepo zino rinokura maningi ochiona kuti chiinyi chakonzeresa kuti zino rirwadze.

Kune amweni matenda anenge eitoda kuti munhu utovhiyiwa-utochekwa. Zviriyo zvigero zvakasiyana siyana, zvemhando yakasiyana siyana zvinoshandiswa ikona kuzvibhedhleyako. Haandoshandisi chese chese chaandobata, chiriyo.

Kuchibhedhleyako kune zvihlayo zvinoenderana nekuti unoda kuhloyiwa payini. Kune zvihlayo zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvooshanda weide kuningirwa mazino. Zvimweni zvooshanda weide kuningirwe mundani makhona. Zvimweni zvooshanda weida kuningirwe, kuhloyiwa madziso.

Magumeyo kuchibhedhleya kuyani munoongororwa ngazi inohoiwa ngemina peshe panenge peipanda zvinoiswa pamuchini. Zvoonekwa muchini ndovobhuya kuti pane dambudziko ngepari. Vochitanga kupive mutombo nemadhogodheya, zvabanaka mazuva ano muchipatara umu.

Nguwa zhinji mangwanani ukabuda zviyani, unoona varume, vakadzi, ndombi majaha veirumba. Hinopi yaayo michina yekuti unondorumba uri mona mumbatso makoyo, zvakabanaka!

Zvirimwo muzvibhedhleya antu voye hambai tinorapiva panorwadza. Zvirimo zvinonga zvakachengetedzeka zvimweni zvacho zvinoda kuti zvapedza kushanda zvogezwa zvochena. Kuti kana vode kuzvishandisahe zvinge zvakachena.

Zviriyo zvimicheni zvekuvheneka magumeyo kuzvibhedhleyayo. Zvimweni zvinoshande kuvheneka madziso zvimweni zvinoshande kuvheneka nzee zveihloya zveione panokonzera marwadzo vapedze kudaro vokupe mutombo unokodzera nedenda rako.

Haiwa michina yamuzvibhedhlera tinobonga maningi mazuva anawa zuwa rinobira wandozuva nedambudziko rako uye watodetserwa kuburikidza nemuchina iri kuita kuti zviro zvihambe ngekukasika.

Zvirimo zvimatuluzi zvakawanda wanda zvinosenzeswa muzvibhehleya zvimweni zvigero zvimweni zvakaite kumapanga asi zvinode kuchengeta pandau yakanaka zvisatore zvimweni zvirwere kana zvoshandahe.

Kune rimweni bandiko kuchibhedhlera rinozwi refiziyo therapy rinoshanda nekudzoseredza mabhonzo eanhu pandau angawa akakuwara nemaakisidhendi, angava akabarwa akadaro zvimweni zvacho unee weiita zvekukwizirwa zvimweni ngezvekusungirira makumbo kana maoko weidhonza kuti makumbo awone simba.

Patinotorwe ngazi payani, zveiende kunongororwa kunodhloyiwa, zvakawanda zvishandiswemwo, zvimaturusi, inyari weti inotorwa ana mai aya kunyanya eide kutarirwe mimba, zvirimwo. Zvinonga zvoshandiswa, kuchiongorora kuti irimwo ere kana kuti hamuna.

Amunaa zviro zvaayo muzvibhedhleya umu zvakaita ekuseja, zvimuchini zvakona anotoziya ndiwona akafundira basa rakona kuti ichi chinoshande pari ichi chinoshande pari zvizhinji zvondoitwe nemuchini.

Michini yawanda muzvibhedhleyamoo yekuningisaa matenda akandosiyana siyana, haachaningisi nemazisobaa, michini yaamo, unopindemo woohloyiwaa zveshee.

Zviriyo zvimichina kuchibhedhleyayo, mazuva anaya. Munyari munoitwe mitambo ,unoona aripo ayani anokasira kubetsera muntu usati warumbiswe kuchipatara, anoita zvefesiti eyidhi. Unoaona ngezvimubhedha zvawo eyirumbe eyitware munhu unonge akuwara pamutambopo.

Utano hwemunhu hauoneki ba nokurye sadza. Hunotobatikirwa he nekumboite mutambo yakasiyana siyana amweni anoite zvimwe mitambo yana tebho tenisi amweni anorumba amweni anokabe bhora.

Tinobonga maningi nemichina yawanda muzvibhedhleyamwo inoshanda mabasa akasiyana siyana kuhloya pakasiyana siyana angava masoro mungave mundani michini yawanda muzvibhedhleyamwo.

Yaanoita kee ariyo kuzvibhedhlera zvirozvo zvinenge zvashanda zvinorashiwa hazvindorashiwi mumwe chetemwo zvinoti zvinoda kupishiwa zvinoenda pazvo zvega zvimabhotoro zvinoenda mwazvo zvegani majekiseni anoenda mwawo egani anenge akatonyorwa makabawo kuti umwu ngemwe chiinyi umwu ngemwe chiinyi .

Mukuwo unowu wasvike kuchibhehleya madhokodheya ayani achaiti zvekufungidzirapi kuti Dai mudumbu, Dai isoro, akuvheneke nemuchini. Muchiniwo unobhuye zveshe panorwadza. peshe mumwiri wemuntu.

Mazuva anaya kwane mi hlobo ne mi hlobo ye muchini ino hloya kuti mwiri wako awusi kupisha ere kana kuti ku tondora iyo ino uya iri mu mhando dzaka siyana siyana imweni ino ite yeku nyora magaba imweni ino ite yeku pinde.

Ngatiende kuchibhedhleya anababa woye. Kunyanya-nyanya madhodha haafariri kuende kuchibhedhleya, nguva zhinji anozoenda ookorere kuhamba peyani. Ngatiadetsere, iriyo michina inovheneka, uchakagwinya kudaro, wodetserwa, worapiwa.

Muzvibhedhleya irimo michina inodetsera kumuhloya peshe angave mazino angave madziso zvirimo zvipanera zvinodetsera madhokodheya eishanda.

Hurumende yedu iri kuite basa rakakura maningi rekutsvake michini inodetseya muzvibhedhleyamo. Irimwo yakawanda maningi. Imweni inoshande kuhloya anhu, imweni inoshanda kunyawacha ndumbi dzinopfekwemo muchibhedhleyamo.

Kuzvibhehleyayo ana adoodori heanopinzwemo muzvibhedhleya zviya einzi wapuwe mubhedha, inotoiswa nezvekuti atambise zvekuti aaraidzike ari imwona. Zvinoite makara akandosiyana-siyana. Mwana unogara eitodakara

Hetakasikwa kudai takasikwa takatosiyana. Umweni unoti ukarye howe unoite mapundu unovaviwa mwiri mwiri weshe. Umweni unoti ukarye nyama yema yemhuka dzine makumbo foo unondovaviwa mwiri weshe. Hino kune maphirizi ,ekuti ukaamwa, auzozwi kuvawiwa kwakanyanya.

Iriyo mitombo inorape matenda akasiyana-siyana. Ezvinoyita tisapanane mapirisi eyanonga anezvigaba zvakafanana, asi zvinonga zvakagadzira, zvinonga zvakandosiyana, saka ngatisapanane mapirisi kumakanyiyo, ngatiende kwachiremba totange tahloyiwa.

Iripo mitombo yakasiyana-siyana, inorapa gosorwa zveinderana nekuti gosorwa rako ngeriri. Wagumeyo zviyani vanokubvunza,'' urikuburitse chikararwa ere, urikurwandziwe muchifuva ere'', pamunokosora paya, kuti vaone mutombo chaiwo chaiwo wekukupa.

Mitombo iri mumhando dzakasiyana-siyana, imweni inorape pahuro, imweni inorape mundani zvinondosiyana yepahuro yakhona inosise kuti unyorerwe ndichiremba, musandotenga peshe peshe ngekuti imweni inoguma yakukuwadza.

Mitombo inorape mundani nouya iri pakasiyana siyana. Imweni inouya iri mumabhotoro, imweni inouya ari maphirizi, imweni anokono kukubaira kuti weizwe mundani.

Ndimurwa dzedu dzino nyanye kutambe nemavhu, zvimweni zveiiswe muromo zvino konzeresa makonye mundani mwavo. Hino iriyo mitombo kuzvibhedhlera inouraya makonye ona awawo. Ngatirumbe kootenga ana asaperezeka mumwiri ngekuda kwemakonye anonga eirya zvikafu mundani mwavo.

Mitombo inouya pakasiyana-siyana imweni inouya yakaite mvura, imweni inouya iri yekudzora. Iripo imweni inoite zvekupfapfaidziva. Inyari yekuuraya humutu yekuuraye nhunzi kuti dzisaparadzira zvirwere iriyo.

Iyona mitombo yedu yemumakanyi iyi anhu akuyitora oigadzira zvakabanaka ochiisa mumabhotoro amwe eisa muzvipepa zvinonga zvakandonyorwa zvochinyorwa ngemamwirwa azvona .

Mitombo yedu yekudhaya yakuhlamburudziwa, yakunasirwa, yoiswa mumakaba, yodetsera anhu. Iriyo irikutorape zvirwere zvakasiyana -siyana, zvinofanana nekudzikise shuka mumwiri wemuntu.

Mitombo inorape besha inouya irimumhando dzakandosiyana siyana chazvakanakira ke watenga muchitoro chinotengese mitombo munonga muine chekupima chinonga chirimo munonga muine kapepa kanokubhuira kuti unomwa wakadini .

Mitombo iyi kunyari iri yechikosoro unorapa zvakasiyana siyana, ngatirekere kuti tiriyo kumakanyiyo wondotora mushonga kwazi ngewe chikosoro wakasosiyiwa gorero kwazi ndimbuya. Aiwa ngatizvirekere titange taenda tohloyiwa kuchibhedhlera wopuwa wako unoenderana nechikisoro chako.

Chakanakirawo mitombo yekutenga muzvitoro zvinotengese mitombo izvi , inonga yakatonyorwa zvese zvirimo. Uye kuti unofanire kumwa wakawanda zvakadini. Ngechekupimisa chakona chinonga chirimwomwo mukati mwo.

Mitombo inouya irimumabandiko akasiyana-siyana. Imwe inouya irimuma jekiseni. Majekiseni acho tunenge turi tubhodhoro tutiki tunozosanganiswa, pamwe tunodhumaniswa nemvura pamwe tunodhumaniswa neumweni mushonga wochibairwa.

Mitombo yayo muzvibhedhleya nemuzvitoro zvinotengese mitombo, inonga yakashambidzika, yakanyorwa zvinowoneka, magama anowoneka, mukatimwo mune kapepa kanomutaurira kuti wakagadzirwa ngechiyinyi, unomwe kanganayi uye zvaunogone kukonzeresa kuti waumwa.

Mitombo yechikosoro inoita wokusiyana nekuti chikosoro chako chakamira wani. Chimweni chinorwadzise pahuro, chimweni chinovhare miro, chimweni chinorwadzise chipfuva. Sakei yeisiyaniswa kuti uyu ngowechipfuva, uyu ngewekuvhare mino.

Yetinodzibairwa naitidzo kuchibhedheya adzifananiba dzinosiyana siyana zveinda ngemazera zveinda ngemutombo unoda kuiswemwo mumwiri mwako.

Iriyo mitombo inoshandiswa neanoita zvekusimbise nyama anorumba anotambe mabhora , iriyo mitombo yaanomwa kubva muzvibhedhlera kubva kumadhokotera nekuzvitoro zvemishonga , inovabetsera moyo yawo kuti irambe yeipambe zvakanaka eyipomba ropa zvakanaka zveindodaro.

Eutano anokurudzire kuti tisanotenga mitombo tisingazi kunyorerwa papepa ndichipe chiremba muchibhedhlera. Ngatitengei mitombo yatakaudzwa nemachiremba edu, ingaa yemadziso, ingaa yemasoro, ingaa yemindani, ngainyorwe ndidhokodheya.

Anhuwee tisaseenzeserane mitombo kanyiyo, kuti haa mai akuru hamaimbozwe musoro ndipeiwo mapirizi enyu ayana. Zvinoita ngatei zvakafanana makabawo, asi zvakatosiyana magadzirirwe azvo nezvinenge zvakaiswe mukati zvinenga zvakasiyana. Ngatiende kuzvibhedhleya.

Mishonga iriyo hama we! Muzvibhedhleya mo, mitombo yakazara, muzvitoro munezvitoro zvakazara mumadhorobha ,mumakanyi medu umu , munotengese mitombo. Ngatitenge mitombo muzvitoro zvinozikanwa .

Mitombo yedu iyi, inouya irizvitombo zvakatosiyana siyana. Zvingafanana, asi ukaningire zviphepha zvakhona zbinoku buyirira nokusiyaniswa kwemakhara kuti inoshanda zvakasiyana.

Mazuwa ano zvabanaka maningi mitombo yakuya ine mhando dzaka siyana siyana. Kudhaya yaindouya michena iya yaiti webvisa parurimi kudai wainzwa kuwawa. Mazuwaano kwouya imweni inenge yakaputirwa mutwupepa yekuti unondodunga aunzwi kuwawa kana kutapira kwazvona .

Munomboziya ere kuti kudhara maphiriziwo aityise kumwa peyani? Ngenyaya yekutye kuwawiwa asi mazuva anaya zvanaka, akuuya akaputiridza nekamwe kapepa, unondomedza. Hapana zveunozwaba, kuwawa kana kutapira.

Ayana anoti agume pane maruva madziso ozvimba madziso otsvuka anoti akarye chino dai ochaya manyoka mitombo iriyo ino dzivirira zvona zvozvo zveshe.

Mishonga yechikosoro yakawanda maningi. Inopuwa zveienderana nekuti chikosoro chako ngechemhando iri. Inonaka zvekare kuti inouya iine chekupimisa. Hauambi ngekomwa. Chivharo chakona chinenge chine zvipimo kuti unomwa wakawanda zvakadini.

Patinotenga mitombo payani ngatierenge kuti mitombo iyi inoshanda sei. Zvinonga zvakanyorwa. Nemakambani akona anenge eigadzire mitombo iyi. Zvinonga zviripo. Ngatitenge mitombo inobva kumakambani anozivikanwa.

Mitombo iriyo antuwe , kuti warye chiro chausingazi kuwirirana ndicho rumba kuchitoro chemitombo wotenga iriyo mishonga yaanodaidze kuzwi maanti allergy anokudesera kuti usarambe weiwayiwa weikwena unotopona.

Anamai wee, kuti tazwe panopanda, ngatisachengete denda mumhatso. Ngatirumbe kuende kuzvibhedhleya. Iriyo mitombo yeshe, ringava dambudziko riri rawasangana naro. Ngatirumbe, mitombo yakadzareyo.

Kune amweni aya anotadze kuwirirana nezvikafu anotadze kuwirirana ngendaraunda yaanonge akagara zveyikonzereswa ngemaruva ngemimbuti iriyo mitombo kuchibhedhleya yoo yamunopuwa imweni inoitwe yekudzorwa imweni inoite yekumwiwa.

Mayizviziva here kuti huchi hwemene huyani, mutombo usingambobviri. Unoshande mabasa akasiyana siyana pahutano hwemunhu. Kunasire ganda chairo huchi hona unoshanda kudzore, kunakise ganda.

Mitombo yedu inouya iripakasiyana siyana imweni inouya iri mumakaba, imweni inouya iri mumaphepa, imweni inouya iri muzvimabhokisi zvinondosiya chezvinondoda kuti ngaichengetedzwe pakanaka kure neana.

Maphilizi anodetsera yamho mundaramo yemunhu asi chazvinodake kutanga waenda wonohloiwa popoonekwa kutiungapuwa maphilizi ari, emhando iri , emuhlobonyi.

Kune amweni antu ayai anoti vakagume pamashizha yemujakaranda, madziso anotange kupupira. Musatambudzikeba ,rumbayipo kuzvibhedhlera chero chiripasinde penyupo munowane mitombo inodetsera kudziirira izvona izvozvo.

Kudhaya anhu airambe kunwa mapiritsi ngenyaya yekutya kuvaviwa kunyange ana airambe kunwa mapiritsi, zvino mazuva ano aya zvanaka, akuzame kuputira putiridza kuti kuvava kuya kuye uku usakunzwe parurimi ba.

Mitombo yedu ino uya iri mu mapato akando siyana siyana imweni inouya iri yemuma kaba mu makaba imweni inouya iri yekudzora ye muzvitumbu zveindo siyana siyana ngekuti uyo uno rapa chiinyi.

Makambani anogadzire maphirizi anomaputire zvakabanaka. Zvokuti hachaivi ngezuva unoiswa mutupepa apedza oisepo mutubhokisi tokuti zvinonga zvakando chengeteka zvakanakisa.

Chakandonakirawo mapirizi ngechekuti anonga akatonyorwa kuti akagadzirwa ngechinyi mune chinyi chakaiswemo uye nezera ripi unofanira kumwa akawanda sei chipepa chakhona chinonga chiri mukati mebhokisi woona kuti unomwa akawanda sei kubvira Mona.

Tinokurudzirwa kuti patinotenge mitombo payani, ngatierenge bhokisi, wakambogadzirwa kuri uye zuwa raunofanire kuguma kushanda ekisipayari dheti. Zuwaro rakakosba maningi pamitombo.

Kuti vakuvara zviyani rumbayo kuchibhedhleya ungaa vaguka boko ungaa vaguka renje anokurumidze kukubetsera. Iriyo mitombo zviriyo zvinoshandisa zvekunamire mapurasitavo kuti gumbo ridzokedzane panzvimbo.

Anoshande muzvibhedhlera anogare akaronga mitombo yawo, zvichienderana nekuti uyu unorape chii uyu unorape chii kuti asakanganisike ba kana ode kutora kupe murwere.

Zvinokurudzirwa kuzi weitenge maphirizi, ningira kuti zveshe zvirimo here, chipepa chakona chinokombe kuti mutombo uwu wakagadzirwa ngei, chirimwo ere. Wowerenga usati wakumwa.

Iriyo mitombo yeana adiki eyirumwarumwa mundani mwana eimonyoroka monyoroka rumbaipo muende kuchibhehleya munopiwe mitombo yekuti mundanimwo munyarare muregere munonga mwakasunga.

Mapirisi anopuwe muchibhedlera akanakira pakuti anonga akachengetedzeka ,anoiswe pandau inokodzera anode panotonhorera anenge aripanotonhorera ,uye anonyorwa hee mazita awo ,anonyorwa zvaanoshanda ngemitauro yakandosiyana siyana kuti muntu weshe azwisise.

Mazuwa anaya mutombo yakutengeswa iyi muzvitoro zvinotengese mutombo anokurudzira kuti kunyange paine chakavhara pakati pakhona pamusoro padera pakhona pane chimweni he chinenge chakavhara chinenge chakasi sungepo kuti uone kuti auxi kumbobeurwaba.

Mapilizi anokurudzirwe kuti ngaagare nwakanaka ngaagare mwakachengetedzeka musikapindinzuwa kune amweni anotidawo kuiswe pabotontorera kana mufiriji chaimwo ngaaiswe paanokodzera.

Mayizviziya here kuti uchi hwemene mutombo ungadziriswa mutombo unorapa chikosora zvogadzirwa zvonasirwa mutombo unosanganiswe neumuchi wotope mwana otomwa gosorwa rotopera.

Uriyo mitombo kuzvibhehlera kwona ukoko inodetsera chese chinorwadza, peshe panorwadza. Vanode kuwedzerwe ngazi, mitombo iriyo nemapirizi endaipo mwopuwa.

Iriyo imweni mitombo inodetsera kutoise chikhafu chemene mumwiri wemuntu kunyanya kuvana . Ukaona mwana asingadakariri kurya zviyani iriyo mitombo inoite kuti adakarire kurya.

Chakanakira mapilizi edu aya emuzvibhehleya ngechona ichocho chekuti anonga akachengetedzwa Dai muzvibhokisi, Dai mumabhotoro uyezve munenge mune chipepa chekuti unoona kuti unofana kumwa akawanda zvakadini.

Mitombbo yemajekiseni dzimweni dzenguwa aimiri uri wegaba inotodhibaniswa mitomboyo yochiiswe munaiti wochizobairwa.

Hutano hwemuntu hunokosheswa maningi pakungwarire mitombo. Ngatisaichengete mumwemo tirimho mumhatso, mitombo yemhuka ngaigare payo yegani nemajekiseni acho emitombo yemhuka ngazvigare zviri pazvo zvega. Mitombo yevantu yochengetwa payo yegani.

Maphiritsi akuuya nemhando dzakasiyana-siyana, changa chakakoshake ngechekuziya kuti mitombo yako watenga muchitoro chinotengese mitombo here, auzi kutenge murodhi here, hauzi kutenge pabanzi here.

Chakanakire maphirizi amazuva ano aya, mazhinji acho hachavaviba akuuya akandoputirwa. Zvimweni zvotosanganiswa nemichero peyani unotoona amwe akazi painiepo chihenge. Amweni anoiswe mararanji amweni eiiswe zvinotapira kusanganiswe neuchi.

Imweni mitombo tinogadzira tega munyika medu. Imweni inoite ekubva mumphiri kwemakungwayo. Inouya yakawanda iri mumazikaba makuuuru nemunyanza, avanoti makhondeina yeibekera nyika yeeeshe.

Mapirizi Ari kuraramisa antu zvakawanda mumakanyi medu antu woye ngatiende kuzvibhedhlera tobhuitwa mapirizi atinofanira kumwa atinofanira kutora ndaramo yedu inake igwinye.

Mitombo iriyo kuzvibhedhleya nekuzvitoro zvinotengesa mitombo, ngatihambe, ngatirumbe tiende kumadhokodheya tonohloyiwa wahloyiwa wonyorerwa chipepa wochitora chipepacho woenda nacho kunotengeswa mitombo wowane mutombo wako womwa wopona.

Kune rimweni denda rinobata antu akawana maningi, denda ekusagadzikana mupfungwa, iroro ririkubata antu akawanda. Hino aripo madhogodheya nana mazvikokota akafundire basa irona anohamba achimbobude kubanzi eifundisa antu nezvemendariheroti.

Magumweyo muchibhedhleya mangwanana aya musati matange kurapwa, munombopiwe nguva yekumboite zvidzidzo mayererano nehutano hwemuntu kuzvichengetedza. Mungava baba, vangava mayi, vangava mbuya, ntombi nemajaha zvinodetsera maningi.

Muzvibhedhleyamo aieshe madhokodhapi ekubaya majekiseni. Amweni anotoshande kudzoreredze ndxondo dzemuntu weinesekane zviya, zvingava zvekushungurudzike mumhatso, zvingava zvekushungurudzike neutano, vanogare newe pashi, vokudetsera.

Anoona ngezveutano anoite zvakanaka maningi. Kuti denda rouya, anonyore mapepa einamira peshe peshe. Weshe andoona unotoziye kuti kurikuuya denda, dai kunode kubairwe ana, dai kurikuuya gotsorwa anhu eiziva ogara akagadzirira.

Anombopota eihamba muzvikora ona eutano, eifundisa vana kuti kana asangana nenjodzi dzemoto, zviinyi zvaanofanire kuita, anofundiswa here kushandisa wona mafiya esitinguisha, azhinji edu tinozviona zvakandotudikwa muzvibhehleyamo, muzvikoramo asi atiziyi kuti zvinoshandiswa sei.

Naitidzo dzatinoona muzvibhedhleya dzinoshande mishando wakaparadzana mweni dzoshande kubaire paganda dzimweni dzinoshande kubaire mukati munyama zvinondosiyana siyana ngepanorwadza.

Chakanakira kuchikora hake ana anofundiswa zveshe, zvemabhuku ngezvekuzvichengetedza hutano wawo. Anofundiswa kusambenyara engabve muchimbuzi uye enge eda kudlya.

Ehoo kuti ana waite mutambo wekusimbise muwiri wavo eyitambire mumvura kwakabainaka asi heree zvinode kubetsera zvinode kubetsera ngapave nemukuru unenge aripo eyivafundisa eyivabetsera.

Kune chirongwa chakanaka maningi chinomboitwa neveutano ava. Anombopota eimbohambira anhu mumakanyi umo, nemajekiseni awo nezvibheki zvawo zvemajekiseni ,eibaire ana ari pashi pemakore mashanu.

Anhu amwari wee tisachengete matenda mumhatso ,tisarere matenda mumhatso ,zvakakosha maningi kuti muntu aende kuchibhehleya anodetserwa neakafundire basa rona iroro michina yakazare yo yakadzara muzvibhehleya mwedu mazuwa anoya.

Heanenge ariyo kuzvibhedhlyayo eitirapa anenguva dzaanomboramba eienda eindofundiswa kuzvichengetedza vonavo kuti asabatire zvirwere paanonga eirapa. Kudzichengetedza nekuchengetedza varwere vakona.

Eya ayihamba mumizi mwedu umwo nguva yebesha mupengo veutano aya eyimufundisa kuti munogara sei kuti kuine abatwa ndicho muno muchengera sei yavaidaidza kuti kwarantayini.

Ana mai wee ngatirambe teindokurudzirana kuti wode kubereka zviyani rumba kuchibhedhleya nekuti dzimweni dzemukuwo unobara kamwanako kakaremba hino kuchipatara zviriyo zvinokadesera kuti kakone kufema kachakatsonga kudaro.

Mazuwa anaya zviro zvabaanaka muzvibhedhleya mo. Kudhaya waisvike makazare mazibhuku wochivhunzwa makasouya pano riini? Mirai tombotsvake pemakauya. Mazuwa ano zvabaanaka maningi nemishina yaako, kundotaure gama rako reibekwa makhombiyuta weitobhuirwa zveshe zvekuita.

Amunaa kuti mazwe nyama dzeipanda zviyani ,rumbaipo kuchibhedhleya. Ariyo akatozvifundira kude kurapa zvirwere zvinomurwadza. Saka rumbaipo muende kuzvibhedhleya. Munotobairwa, munondopuwe maphirizi, mweipora mweidzokera kanyi.

Kuende kuchibhedhlera warwaya zviyani kwakabanakire kuti dzimweni dzenguwa unondoiswe mumuchini , muchini uyu unokubakubudise peshe panorwadza kungopinzwemo garei garei wobudiswa garei garei wotobhirwa , mundxondo mako makadani makadani , mudumbu mwako mundani mwakadani mwakadani.

Muntu unonzi famasisiti unemushonga yaanokwanise kupe muntu. Poite imweni mishonga yaanozokubhuira kuti yode dhogodheya. Inofanana nemishonga yemafuta ekuzore kumeso unokubatsira, unokupa mitombo yekudzora. Asi kuti zvoode ndani, unokubhuira kuti ende kwachiremba.

Ana mai nana kana tagumirwe nedambudzijo zviya nedenda pambatso ngatikurumidze kuenda kuchibhedhleya ariyo akafundire basa rakona ringave rekutarise madziso ringave rekutarise mhino madhokoteya emazino eshee ariyo kuchibhedhleya yoo.

Kuti mazwe nyama dzeipanda zviyani rumbaiyo kuchibhedhleya ariyo akafundire basa rekuona zvinepanopanda pakona. Eimupa maphirizi eimubaira zviro zveitohamba, azhinji anobvemo akuhamba eitobhuya chakanakire chibhedhleya.

Angu anoshanda muzvibhedhleya anokurudzirwe kupfeka mbahla dzinovadziirira mumatenda akasiyana siyana aanosangana nawo panguva yaanenge eshanda

Madhokodheya aya anosiyana pheyani, nemabasa aakafundira ,amweni akafundira zvemasoro, amweni anofundira zvekubatsira anenge akaremara anobarwa neurema, anonga asangana nematsaona eichifundiswa kuhamba nezvimuchinazvo, zveitohamba.

Hama dzangu ngatiende kuzvibhedhleya, iriyo michina inotinangisa, inohloya iyona. Inohloya kunyange wapamubhedha usingachagoni kumuka. Iripo inouyapo yoiswa pamwiri pako wakawatapo yeivheneka yeihloya yeitsvake panorwadza.

Zvakanaka maningi kuti wazwe kuti nyama adzizi kumire kahle woyende kuchibhehleya wondo hloiwa iriyo muchina ariyo ana mbuya nana sekuru akatokuemera kuti akudetsere.

Payani pakambo uya dzihwa mupengo re kovhidhi 19 takaona zviro zvai betsera maningi mu zvibhedhleya mo hembe dzai pfekwa dzeku vhare mwiri weshe kuti uri kubatsira wacho usa batire zvirwere zvai batsira maningi kuti chirwere chisa pararira.

Kune chirongwa chiriyo kuchibhehlerayo ana mai chekuningirwa zvibereko zvedu. Ngatiende tinoningirwa tisasangana nematendawo emagomarara adai kunesa maningi pashi reshe.

Tai zviona eizvi fukidza mu nguva iyo ye besha mupengo eizvi chengetedza mu zvibhedhleya mo eizvi chengetedza ukuwo eyi rapa ku detsera abatwa nge denda iroro eyi agire mitombo zveshe ne chikafu.

Michini yamo tinobonga ngekuti irikudetsera maningi , irimo imweni inovheneka nezviro mundxondo zvinooneka kuti apo pakakanganisike icho chinode kunasirwa tinobonga yambo nemichina yechizvino zvino yakauya iyi.

Mwagumemwo zviyani muzvitoro zvinotengesa mitombo, chinotengesa hee nezvinobatsira ana mai munguwa yawo yekuteera, nezvinobatsira ndombi dzedu zvinonga zvirimowo imwona munotengeswe mutombo

Mwapindemo muzvitora zvinotengese mitombo izvi, unotoona ngekugariswa kwazvinenge zvakayitwa, kuti uyu ngewechiyini, uyu unorape chiyini .Zvinodetsera maningi kune anope mitombo yakona, kuti asazoshayisha kumupe mutombo usiwo.

Wapindemwo muchitoro chinotengeswa mitombo andonangisi mitombo yega anotengesa nezvimweni zveshe zvine chekuita neutano hwemunhu zvinosanganisire zvinoshandiswa ngendombi dzedu munguwa dzawo dzekuteera.

Zvibhedhleya zveeshe, zvino sise kunyorwa kuti anhu aziye kuti pano ndipo pane chibhedhleya, oogumeyo otoverenga, kana muri mubhazi, otodzika , opinde muchibhedhleya odetserwa

Tiri kuona mazuwanaya, madhokodheya edu aya, akundoti paatowona pane ndau, munhu wotoyise chibhedhleya chake apapo, hino tinokurudzira kuti ngazvinyorwe antu awone, kunyazi uri kure ngapayiswe panooneka pakanyorwa kuti apapo pane chibhedhleya.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, zvinotengese mitombo yamhando dzakasiyana-siyana. Weeshe waunondoda, unouwanemwo. Inonga iine mapandiko-mapandiko, asi inonga irimo. Unogumeyo, wovhunza, unodetserwa.

Mitombo yaayo mazuvaano yasiyana siyana. Irikuuya yakandosiyaniswa, imweni inouya iriyekudzora, imweni inouya iriyokumwa, imweni inouya iriyokubairwa, zveindosiyaniswa niswa. Masvikemo muchipataramo muchibhehleya zvinondazvakandorongwa, yekudzora zveirongwa nematenda azvo kuti uyu unorapa chii.

Zvibhedhlera zvewose zvinokurudzirwa kuti ngazvinyorwe nemwgama akakura ekuti nge arikuretu, unokhone kuyerenga kuti apapo panechibhedhleya.

Zvainge zvekudhaya zviya zvekuti muntu unobarire mumhatso ,mazuva ana-a zvanaka kundobarire kuchibhehleya ,unodetserwa nanambuya anenge anerudo .Akuchina zviya zvekuti unondotukwa nemanesi kuchibhehleya ,akuratidze rudo rwakanyanya maningi.

Zvevanoita ke here muzvitoro zvinotengesa mitombo izvi, zvine mapato, zvine mhando. Kune imweni inondoshande kuhodhesa, weide kutenge mabhokisi weide kuhodhe mitombo iyi, kune zvimweni zvaanonyora kuti Hoosel famasekichuwal Hoosel. Zvimweni vanonyore kuti famasekichuwal depo.

Mwagumeyo zviyani muzvitoro zvinotengese mitombo izvi zvinenga zvakandorongwa maererano necvirwere ,ebhipii mapiriziwo munondoawona akaiswepo pawoega ,yemundani mitomboyo munoiona yakaiswawo payo yega zvinonga zvakandonakawo zvisina kunoti njanjarara.

Ndau dzinochengeterwe mushonga munyari muzvibhedhleya munyari muzvitoro zvinotengeswe mitombo ngaigare yakachengeteka mumbavha chaimwo ngazvivhengetedzwe kunyangwe kuana mumhatsomwo ngaiiswe kure nepanotambira ana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kuti zvinyorwe zvakajeka zvinooneka nemuntu weshe kuti ichi chitoro chemitombo angu asarasikaba kupinda munotengeswa chikafu ngaone ngemadziso pakanyorwa achiri kubanze.

Mukagumemo zviyani michitoro munotengeswe mitombo unoona zvakarongedzwa mumakabati kabati, wechikosoro mukabati rawo, wemasoro mukabati rawo, wemundani mukabati rawona.

Mumataundi medu umwo munonetsa kuti ukore kuona kuti chibhedhlera chiri pari, chitoro chinotengese mitombo chiri ngeche pari hino anokurudzirwe kunyora ngemagama makuru ekuti antu anoona ari nechekure.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kuve zviri zvitoro zvakarongeka mitombo inonga yakarongedzwa zveienderana nematenda einorapa, inorapa ndxondo inonga iri payo pega, inorape mundani inenge yakaiswe payo pega.

Tinokurudzirwa maningi ngeawo anoona nezveutano ,kuti titenge mitombo yedu muzvitoro zvinemazita ,tisatenga mishonga pabanze ,tisatenga mishonga munzira .

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa yaamho. Kuti zvisatengesere antu mitombo asingazi kumbopfuura nekwachiremba kumadhogodheya kana pakirinika.

Zvitora zvedu zvinotengese mitombo mune zvimweni zvakawanda zvinenge zveidetsera pautano hwemuntu. Kusanganisira zvimabhandichi zvekuti kunyangwe ukadzicheka nebanga uri mumhatso mwakomwo, unokwanisa kuzvidetsera wegani.

Ungari usina tsamba yakanyorwa nadhogodheya mwona umomo muchitoro chinotengesa mitombo unonga arimwo anenge akamirira dhokodheya anonzi famasisiti anokudetsera kuti zveyide dhokodheya anokubhuyira kuti uu apa pode dhokodheya kuti eyikone kukupa mitombo anokwanise kukupa .

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo ukasvikamo zvakabati njuku auoni chakashaisha kugara chimwe chinenge change nguwa yacho mapirizi anorongwa zvinoenderana anorapei.

Vanotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngaanyore pazvitoro zvawo, uye zvinokurudzirwa kuti ngazvishande kusvika nguva dzese zvakavhurika, nekuti urwere haubhuyi pheyani kuti ndouya, hunouya chero nepakati peusiku.

Muzvibhedhleramwo munochengeterwa mitombo kana kuti muzvitoro zvinotengeserwa mitombo nguwa zhinji teipindamo tinoona zvakati mboryo chimwe nachimwe chinenge chiri pacho zvakanaka maningi.

Ezvipatara aya anenguva yaanombo hamba mumakanyi medumo ana maiwoye nana baba woye kuti tazwe kuti amwo musinde medumwo. Ngatirumbe tinobetserwa tinochekwa mabp wo-o, shugadzo kunyange nemu kondombera wo ngatinotariswa tihloiwe.

Muntu weshe unokurudzirwa kuhloiwa ngazi yake kuti haina ere chirwere cheshuramatongo. Kunyanya nyanya akomana echidoko nendombi asati vapinda muwanano ngaatange ahloiwa ngazi yawo.

Zvakakoshe maningi kumbobudawo wazwe kuti pane arikudaidzira pane arikutaura zvakati zveutano. Ngatibudei tonozwa zvaanenge eifundisa zvinodetsera iwewe nemhuri yako.

Anoona nezveutano aya, ,ane dzimweni mukuwo dzeanombobuda eihamba mumakanyi mumamuzi, akabate maphepha, eimufundisa, kuti tinodziirira sei ,denda rinonga reide kuuya.

Ebandiko reutano anenguwa yaanombohamba muzvikoramo veidetsera ana, eitobaira kumatenda akasiyana-siyana.

Zviriyo zvinotichengetedza hhe hutano hwedu hwepabonde. Angava varume, zviriyo zvokushandisa. Angava mantombi, manamayiyo zviriyo zvekushandisa. Zvinotidzirira kutu hutachiwana husatapukira kune umweni.

Ezveutano aya anombofundisa antu vobuda kubanze, anhu ohamba ngemapepa anenge akanyorwa. Kuti kune denda riri kuuya, kuti kuine chinode kudziirirwa, anhu vofunda zvinenge zviri pamapepa paya. Eyihamba eyibhuyira vantu kuti tiri kuuya.

Zvaanoitakee veutano aya, anopote eitombobuda eiuya mumakanyimo, mumizi menyumo, pasindepo mochipinda mweibhuirwa zverwere zvenyu meiongororwa apapo mweitoudzwa mweidetserwa, anopiwa mapirizi eipuwa mapirizi anobairwa eibairwa mukanyimo

Kunyanga anotamba mutambo ayani anosise kuti ambovhenekwa nemachiremba owonekwa kuti miviri yavo ichagwinya hereichakaklodzera here kuti apinde mukati atambe mutambo.

Ana edu emazera epadera eanoende kufundoko anenguwa dzaanombobuda eimbohamba mumamuzi eindochumaire shoko rekuchengete utano kuanhu mumamizimwo.

Ndakazofunda kuti amweni mapirizi neimweni mitombo inopiwa zveienderana neuremu hwako. Sakei zviyani eiti weigumeyo unotanga wazwi kwirai pachikero momboonekwa makarema zvakadii. Uye urebu chaihwo hunosise kuonekwa mhando yemutombo waufanire kumwa.

Eya tinombaona mumamizi medumo emapato akasiyana-siyana. Angaa ekuzvibhedhleya angaa mapurisa, angaa masoja. Anombouya muntaraunda medumo eitibetsera kuti tingagara sei tingachengetedze utano hwedu sei. Amwe anobetsera nekutosima miti inozotirapa taite dambudziko.

Mwaizviziya ere kuti mamweni mapazi ehurumende akaita sekumapurisa nekumasoja anotofundirewo kurapa. Dzimweni dzenguwa munoona obuda mumakanyimwo eidetserana nemanesi nemadhokodheya kumurapa kumudetsera mumakanyimwo . Kunyanya nyanya paita denda rinonga rapararira nenyika yeshe.

Kune zvimweni , matenda anokonzereswa ngekurumwa nenhunga , hino tinokurudzirwa ngeveutano kuti vana kumhatsoyo ngaarare makavharika munonzi muma mosikito -neti

Eutano anotenderwahe nemapazi ehurumende kuhambira antu achipinde kunyange nemumachechimo, kuparidze shoko redenda rinonga reiuya. Tinowaona nguva dziyani dzeKorera, nguwa dzeMarariya, eihambe nemukakereke, peshe peshe eibhuyire anhu.

Kuti mazwa kuti eutano ari kuuya munharaunda menyu mukanyi menyumo anhu aMwari, endaipo kunyange pasina panopanda, endai mofundiswa kuti mugare neutano hwenyu hwakanaka musaramba mwakaende kuchibhedhleyaba.

Kuhamba ngemarenje ako aya mangwanani ega ega kana madekoni kunodetsera mwiri wako kuti ugare wakagwinya imweni ndau anotimboite zuwa ravanoisa padivi kuti zuwa ranyamashi munhu weshe ngahambe ngemakumbo

Wagumeyo zviyani kuzvibhedhlera weide kohloyiwe madziso, anezvaanotombo kuerengesa kuti aone kuti uri kukone kuerenga kusvika pari, kuti aone kuti zvakakodzera ere kuti akupe magirazi kana kuti orekera.

Ane mukueo waanombohamba kubanze iyo eutano aya eyihloya nezvimuchini zvawo eyihloya eyidetsera antu muntaraunda kune vamweni vasingadi kuenda kuzvibhedhlera kunyanyanyanya mazera echidiki majaha wo ezera echidiki anhu wo awawo hafariri chibhedhlera ba.

Ezveutano onombo hambe muzvikora eyidetsera ana kuti adetsere ana kuti aone utano hwavo aziye utano hwavo oguma pachikora anoda kudetsera mweshe ana echikoro neafundisi akona.

Ngatiendese ana edu kuzvikora anhuwe. Azvidakadzi ere weiona wako apo payunivhesitipo eyifundira hudhokodheya. Zvinobadadisa oshongana neamweni eyibhuya mayererano nezveutano hwevantu.

Muntu kuti ugwinye aikurya sadzapi ngokuhamba, kuhamba komene kunoite kuti mwiiri igwinye. Dzimweni ndau anotoise zuva rekutoti nyamashi muntu weshe unohamba ngetsoka, hakuna unohamba ngemovha. Vachiitire kusimbise mwiiri yedu kuti igwinye.

Yaayo michhina inoongorora peeshe muzvibhedhleyamwo, mungaari muine mimba mai wee, mweida kuona kuti mwanayi? Chiripo chimishina, kundoiswa pamuchina po, mwotobhiirwa, mwotoone kugadzirira mwana achauya kuti mwanayi.

Madhodha mazhinji mumakanyimo echindau anoti ana ngeamai hino haizvopi baba nemi amai munokurudzirwa kubata pautano hwemwana meibhuyirana meibetserana kuchengetedze mwana .

Munozviziya ere kuti kundogare pashi kudai mweindokurukura dzingava hama dzingava shamwari munhu weindobhuyawo zviri pamwoyo pako weindoburitsawo zvinokunesa zvine kautano kazvinako mungondo mwakomwo unozwe pfungwa dzako dzeidekara kuti wawanawo wawabhuyira dambudziko rakoro

Tino kurudzirwa muntu weshe kuti ngati ende ku zvibhedhleya tinopuwa ma pilizi ikona tisa panana ma pilizi muma kanyimwo akaso senzeswa ndi sekuru aya gorero azvitendedzwi ba ngati ende ku zvibhedhleya topiwe mitombo.

Kubarire muchibhedhleya kwakanaka maningi zvinodziirire matambudziko akawanda anosanganisira neekudayi kuti pamwe wabare ana airi anoitwe matwinzi umwe anobare atatu nguwa imweyo saka uri mukanyiyo zvinozonesa anambuya akona kuzokudetsera zvichinge zvakadai.

Anamai panoende kunosikeresa ana zviyani mazuva ananya hachangotariri kurema kwemwana huremu hwemwana. Akutarirahe nekuona kuti ari kukura zvakanaka ere, maoko aye akakura zvakaenderana ere nekureba kwake, uye nemwiri vake.

Taapiwe mitombo zviyani kuchibhedhlera ndidhokodheya ngatikoshese nguva dzekumwa mitombo yedu, angaa mapilizi kuti ari ema ngwanani ngatimwe nekukasira teiteedzere zvatakabhuyirwa ndichiremba.

Mwiiri wemuntu haugwinyiswi nemaphilisi basi. Unogwinyiswa nekumbopota mweimbotasamura makumbo, kumbotasamura mwiiri wakona angari maoko, makumbo weimbotasamura-tasamura mangwanani aya mweimuka nemadeekoni.

Amweni anoti akabare mwana usingazi kuite zvakanaka, anogara naye mumhatso. Musagara neana akadaro. Ririyo bandiko rinobetsera, wasvikeyo kuzvibhedhleya, bandiko refiziyotherapi anodetsera mwana uwowo pakana ahamba, eimudetsera. Kunyangwe neanhu akuru anobetserweyo.

Michini yaamumuzvibhedhleya yabaawanda maningi izvona zvinodetsera kuti zvirwere zvipi zvingava chiri chirwere ngechiri chiwane muchina unovheneka imweni iri kushande kutosuke ngazi yeidzosera mumwiri wemuntu.

Ayi kurya sadza pi kunoite kuti mwiri igwinye nekurumba kunoitawo kuti mwiri igwinye. Mweipote mweiti mangwanani ayani mwamuka zviyani mwomborumba nyama dzinondogwinya.

Patinenge teite mutambao yakasiyana siyana eutano anomusungire kuti muwe neinoizwa FIRST AID KIT inonga inemitombo ngezvekushandisa kuti muone kubetsera munhu nguva yona iyoyo yanenge akuwara.

Kune bandiko nemadhokodheya anoshandemo muzvipatara, anoshanda kunasirisa muiri wemuntu kuti udzokere panzvimbo ungave wakakuvara patsaona, ungave wakasitiroka anokudetsera nemichina yakona iriyo.

Chimweni chiro chatinofanira kukoshesa muupenyu hwedu, pautano hwemunhu kumbotwasanudze nyamaa, kumbotwasanura mangwanani aya wamuka, wombotsvasanure musana, angari ari maoko, makumbooo zveshee wombotasanura twlasanura muiri , ndezvimweni zvinope utano mumwuviri wemuntu.

Chimweni chinoita kuti mwiri yedu igwinye kutasamura mwiri teirumba asi tapedzepo kurumba mvura inodiwa yakawanda mumwiri mwemunthu kuti idzorere ziya riya rinenge rateuka paunonga weirumba ngaimwiwe mvura ngaiwanzwe.

Kune rimweni bandiko repazvibhelera rinoona nezve mabhonzo eantu kutasamudzwa kwenyama dzeantu amweni anenge akabarwa ngeurema amweni anenge akakuwara mumatsaona mwo amweni anenga aka sitiroka anodetsrerwa ikoko kufundiswe kuhamba.

Kurumba komene kwakanaka maningi pautano hwemuntu. Mangwanani aya kumuke weirumba. Asi wapedze kurumbako panode kumwe mvura yakawanda yopetudza mvura inenge yarashika payani paunenga weirumba.

Kumwe mvura kwakakosha maningi muutano hwemuntu. Anofundise ngezveutano anobhuye kuti mwiiri wemunhu weeshe, chakanyanye kuwandepo imvura. Saka hino ngatimwei mvura nguva zhinji mwiiri wedu ugare wakasimba.

Ana maina kuti ana akuwara kuti ana akuwara zviya dai kugume mudoko dai murenje musagara nawo kumhatso ngaende Kuzvibhedhleya, zviriyo zvinondoadetsera kuti agone kufamba nemirenjewo inasirwe kusvika apora.

Eya magumeyo kuchibhedhleya aandomunangisi nemadziso, ane michini yakawanda yaanoshandisa kuongorora kuti muri kufema chakanaka ere, shuga yenyu aizi kukwira ere, mwoyo wenyu urikupomba zvakanaka ere. Zveshe izvozvo zviriyo kuzvibhedhleya.

Kugara weiziye utano hwako kwakakosha maningi, kugara weizvihloya. Imweni michina yaayo muzvitoro, unokwanisa kutogara nawo mumhatso. Mangwanani ayana wosungira wotarisa woningire Bhiipii yako, yakakwira ere kana kuti yakadzaka.

Michina yechizvino-zvino yadetsera maningi andani, azvichanesiba mazuwaanaya kundobayirwe pamuchina, kombiyuta yotobudisa zvese, ropa riri kuhambe zvakadini, moyo uri kupomba zvakadini ,mudhokodheya unondoringise pakombiyutapo kuti zvinyi zviri kuyitika.

Michina yawanda muzvibhedhleyamwo. Ngatiende anamaiwee tikazwe panopanda. Tisagare mumhatso. Zvekuhloyesa mumwiri mwedu teeshe ,zvaamwo muzvibhedhleya.

Zvinokurudzirwa yaamho kuti muri baba namai arimumbatso, mupote muyimbotorana mosvike kuchibhedleya mombohloyiwa ngazi dzenyu, kuti zvichakanaka here anomudetsera kuti zvisinganzi kumira zvakanaka, anochimubhuyira zvamunofanira kuita.

Kuzvihloya wega woone kuti ngazi yako iri kuhamba chakanaka ere mumwiri mwako mwoyo wako uri kupomba chakanaka ere, wazviona kuti yakakwira kasira kurumbe kuchibhedhleya wondodetserwa ndiana chiremba.

Mimbuti yetiinayo mumamuzi mwedumo mizhinji yakhona mitombo hai! Inoda kuti tiwane anoziya, asharuka edu ekare otikhombidza kuti uyu unobatsira ichi, uyu unodetsere pano, topona.

Amweni atinoona pambatso maruwawo anode shanda zvakawanda maningi anodetsera neutano hwedu tiri mumamizi mwedu zviyani ngatitsvagei onawo maruwa ekuti tarwara tinozomaite mutombo yakasiyana siyana.

Mitombo iri mumakwasha mwedumwo, yaka siyana siyana, asi inoda anoiziya, ngekuti imweni yakhona ukaitora usinga iziyi unokone kufa. Imweni yakaite kunge chowa asi yeito rapa, asi inode anoziya.

Mimbuti yakasiyana-siyana, inorape matenda akandosiyana-siyana, zvode antu andoziya tisandotora peshe-peshe teimwa. Imweni inotouraya peyani.

Mimbiti yakakosha maningi muupenyu hweantu inorapa. Ndiyona mimbiti mizhinji inoshandiswa kugadzire mapilizi asike awundo ngongi awundo kayi unoda ruzivo kubva kune asharukwa.

Kuzvibhedhleyakwo anhu anofundiswe kudya kune utano hwakanaka ,kudya kunoderedze mafuta akawandisa mumwiri memuntu , zvinosanganisa nemichero yakakosha maningi, pautano hwemuntu.

Yazvanakira mazuwaanaya, ayo makambani anotora miti yedu yonayo nemidzi yedu yonayo, eyinozvinasira-nasira ozviyisa mumabhodhleya, ozviyisa mumakaba, zvochitorongwa zvakanaka ondotenga muchitoro, asi ndiwona mazumbani edu ekanyiwo.

Eyani mitombo yedu iyi karetu kwoindori kuti ingokumwa yototsandiwa tsandiwa yotodzorwa zvasiyana nemazuwa ano ,zvava kuti zvei tsandiwa yoiswa musvi mabhodhoro yotopiwa murwe mutenda otomwa otopona.

Teu ronaro ratinaro mumakanyi medumwo rinobetsera zvakawanda maningi. Amweni anorishandise kugadzire mishonga yemusoro inochenese masoro edu mavhudzi edu. Amweni anorishandise kunasire ganda chaiko amweni anorishandise kurapa mudumbu zvakandosiyana-siyana, zvarinoshanda.

Mimbiti yedu yemumakanyi medu iri kushanda maningi yanasirwa yatorwa inononasira mitombo yakasiyana siyana amweni anogadzira mushonga mafuta ekudzora amweni anogadzira zvekurya chaizvo kubudikidza nemiti yedu yatinayo mumakanyi medumo anateiwo Ari kudetsera maningi.

Anhu anokurudzirwa kuti atenge mitombo muzvitoro zvemitombo zvinonga zvirimwo zvine mapepa ekutengese mitombo izvozvo anozvibhuya pajekerere munyari muzvivhiti vhiti ngemutaura wakasiyana siyana kusanganisira sign language.

Mazuwa anaya vantu vakuikona peyana kuigadzira mitombo yedu yeku yemumakanyi mwedúmwo antu akuitora anyari matsangamidziwo einanika eikuya eiise mumabhotoro kuti anhu atenge zvakashambidzika.

Mashango akanaka maningi, kuvenawo pamuzi pedupo. Paneanotoziya ngemazita nezvayinorapa kuti uyu unobatsira chino, uyu webatsira chino, tisakuma mashango tiyibesa ngekuti anotishandira maningi kurapa zvirwere zvakasiyana siyana mumakanyimo.

Mitombo inorapa matenda aka siyana siyana yakadzaremwo mu ma muzi mwedumwo ingava mukaka shango ingava mu chukuwawa imwe tinoirya se muriwo asi yei totirapa.

Ariyo antu otore mashango edu mumakanyimo eikuya, eigaya eiise mutombo ozvirongedza zvakabanakisa mumabhodhleya. Umweni mutupepa votengesera antu.

Kune chimweni chimbuti chanesa maningi mazuva anaya chokonzeresa ana kuti ndxondo dzisatore zvakanaka kudai. Chiriyo chimbuti chavanodaidza kuti mbanje, hachizi kumbonaka pautano hwomuntu, chinokudza ndxondo.

Kuti teida kuseenzese mitombo yedu yechiantu ngatiende pane anoziya ngatiende pane akafundira basa rakona anozvikona peyani mazuvaano netsangamidziyo oite yekukuya oite zvimweni zvekudzanda dzanda kuti uone kumwa.

Maizviziva here kuti kune mitombo yaunopuwa kuchibhedhleya yekuti ndxondo dzivhurike, iriyo inodetsera izvona.

Zvirimwa zvedu zvatinorima mumakanyi medumwo zvakakosha maningi muutano hwemunhu. Zvirimwa zvinosanganisire mahadiyo, magariki zvakakosha maningi. Zvinodetsera muutano hwemunhu kuti kuhlamburuka.

Mashango edu akazare mitombo inodetsera zvirwere zvakandosiyana siyana. Amweni anoshandisa mashakani kuite zvakasiyana siyana kurape zvirwere zvakasiyana siyana zvinorapwe nemashakani emiti inowanikwe mushango.

Iriyo mimbuti inoshande kurapa matenda akasiyana-siyana hino ngatikombiswe ngeanoiziya, taionamwo mushangomwo totora tonosime pamuzi yotichengetedza iri pasinde.

Akhiti woye ngatichengetedze makwasha mumakanyi mwedumwo, mumakwashamwo ndimwo mune kupona, mune miti yakawanda maningi inotidetsera muutano hwedu, mune miti mizhinji inorapa.

Miti yedu yechianhu iyi ngatiichengetedze, ngaichengetedzwe maningi ndiyona inotidetsera, kutirapa tirimumakanyimwo. Vamweni tirikuretu ngechibhehleya, yona iyoyo, inotidetsera.

Shango rinonzi dhewu, rinodetsera maningi, rinobetsera kuanhu, kurapa matenda akandosiyana-siyana. Amweni anorapise ganda chairo ,kunasira ganda, amweni anorapise mundani, amweni anoyise ngemumasoro kuti mavhudzi akure, anoshandiswa zvakandosiyana-siyana.

Mitombo yedu iya yechiantu mazuva ano yaane mabhuku peyani. Wakutozozviverenga kutozvivhura wowerenga kuti uyo mutombo ehoo unorape soro, uyo unorape mundani ndinofanira kumwe zvakadii, wakawanda sei. Zvanakira kuti zvane mabhuku mazuva anaya.

Ee amunaa kuti teiziya mitombo ngatiende mushango tinokuma mitombo yemushangoyo inorapa asikuti usingazii ndapota usina ruzivo ngezvazvo usamwa mitombo yeshe yeshe bhuirwa ngaanoziya ngaakukombidze waunofanira kumwa.

Mitombo yedu yekudhaya, ndiyona iri kutokurudzirwe maningi mazuwa anaya. Inoite okusiyana siyana, imwe ino inorape yeishandiswe mashakani, imwe inorapa yeishandiswe nzinde.

Miriwo yatinoshandisa yatinorya mumakanyi mwedumwo ,rinyari guku, unyari mukakashango, unyari mutsukuwawa, rinyari guku rinodetsera pautano hwemundu

Mashango edu akapfuma maningi hamawee, ngatisapisha mashango. Mumashangomwo ndimo mune mitombo yeshe inorapa zvirwere zveeshe, amweni anotozviziya nemazita amweni angatopinda mushangomwo unotoziya kuti uyu unorape besha, uyu unorape mundani zveitodaro.

Makwasha edu akapfuma maningi ngemitombo irimo. Mitombo inorapa matenda akawanda maningi mumashango medumo. Hino ere ngatisapisa mashango ngatichengetedze mashango.

Makwasha edu aya mumakanyi medumo akatikoshere maningi. Kunyamweya vekufema chaivo tinotouvana kubva mumbiti iyoyo mitombo chaiyo tinoivanahe kubva mumbiti iyoyo.

Mumakwasha medumo mumakanyi medumo mwakazare mitombo einodake ,inoda akuru edu ekare anoiziya aundoambi ngekootora wotomwa, unotomirira akuru asharuka anoiziya okukombiza kuti uyu ndo unorape mundani uyu ndowesoro.

Mashango atinoone mumamhatso medu umo, amweni tinotomaite maruva, anoshanda kurape matenda akasiyana siyana. Imweni inoitwe kukumwa mashizha ,kuyikwidzirwa panorwadzapo. Imweni kuite yekunwa iyitorapa vantu beyitopona.

Mazuwanaya, zviro zvako zvinosise kuti mitombo yedu yechi anhu ichengetedzeke, yakadumayidzwa zvakanaka zvokuti hamupindi zvimwe zvirwere zvingakondzeresa amweni matenda.

Mazuvano kunyari emabhukuwo akufunde ngezvemitombo yedu yechiantu eichinyora kuti unonzi chiinyi. Ope mazita awo eChiNgezi ngereChiNdau, obhuye zvaunorapa, zvaunodetsera. Onyorahe kuti unomwa sei mamwirwo.

Chazvanakira mazuwa anaya ere maitishakani eduwo ataindoshandisirwa ndiana mbuya edu kudhaya inga zvisina chipimo mazuwa anaya zvakuite ekunyorwa pamapepa kuti unoshandisa wakawanda zvakadini kwenguwa yakadini uye nemazera kuti anoshandiswa ngeanhu akura zvakadini zvanaka wee.

Miti irimwo mumamuzi mwedumwo inorapa. Imweni inorape maronda chaiwo, imweni inorape mhezi, imweni inorape mundani. Tisayiarwaba kusime mimbuti pamizi pedu inotidetsera.

Tinawo anasekuru naanambuya mumamuzi mwedumwo anoziye mitombo. Ngatisaarega anhu aya eienda asingazi kutifundisa, asingazi kutibhuira kuti uyu unoshanda pari uyu unoshanda pari.

Madhokodheya aya akutore mitombo yedu iya makwasha edu aya kanyi eiuya nawo mumalabhoritari ochimapa mazita magama echingezi ngeechianhu einyora kuti uyu unorape chiinyi uyu unorape chiinyi vaamo mumahofisimo.

Mimbuti yedu yatiinayo mumakanyi medumo, inotidetsera mwakawanda. Inotibetsera ngemuriwo. Muriwo wonawo unotorapa. Miriwo yakaita sana gukuyo ukatoirye kuite muriwo unenge weitodzirapa.

Mitombo yedu yechindau inodetsera maningi kumatenda akasiyana siyana. lnorapa zvichienderana nechirwere chako. lmwe inorapa nenzinde, imweni mashakani anorapa, imweni mapande amene anorapa.

Irimo mumamizi medumo mitombo. Dzimweni dzemukuwo kusatoiziya hayi, inoda wabhuirwa ngeanoiziya. Ngatichengetedze mashango, mune mitombo yakawande maningi, mumashangomo.

Mitombo yedu yechianhu irikudetsera maningi ,mumakanyi umu anhu arikurudzirwa mazuvaanaya kuti ngaasime miti inorapa pamuzi pavo, kungava inorapa mudumbu ,mintani ,ingava inorape maziso ngaivepo pamhatsopo.

Makwasha akanaka maningi hamawee. Ngatisatema makwasha. Ngatisapisha makwasha. Anotidetsera maningi. Ndimwona munode kubve mitombo inogadziriswe kunyangwe maphirizi ona awawo. Anogadzirwa ngemakwasha ona awawo. Saka ngatisapisha makwasha.

Mimbuti yedu yatinayo mumamizi mwedu ngaichengetedzwe ngekuti inotidetsera maningi munguwayo yaunenge wabata ngematenda aiyi matenda eshe eshe yekuti warizwa worumbe kuchibhedhleya rakaite dzihwa rindopera mweifukira mashakaniwoo pamhatso .

Mimbuti yedu yemumakanyiyo mazuwaanaa zvanaka antu vakutofundire kugadzira mitombo ndiyo atorine zvibhedhlera zviriyo zvakutorapa zveishandisa mitombo yedu yechianhu.

Imweni mitombo yatinozoona muzvibhedhleramo amweni maphirizi atinozoone muzvibhedhlera anonga akatobve mumakwasha mwedumwo kusaziya nekuti zvinozohambiswawo Wani kuti zvabvemo mumakwashamo asi mitombo yakawanda maningi irikubve mumakwasha.

Mi mbuti ye mushango ino detsera maningi mu utano hwedu ino shandiswe kurapa matenda akando siyana siyana tino kurudzirwa kuti tiyi simepo pa muzi pedu tigare tiinayo.

Muchazviyeuka ere kuti gorero rebeshamupengo, takaponeswa ndiyo miti yemushango iyi? Zumbani riya rakadetsera maningi rakararamisa antu akawanda kubve muKovhidhi muyani.

Miti yedu yemushango inodetsera maningi kurapa zvirwere. Inyari michero yemushango inodetsera maningi nguva inonge nyii dziriyo dzinodetsera maningi dzinope utano mumwiri wemunhu, ngemapfura anodetserahe utano hwemuntu.

Shango rinozwi mbowa rinodetsera maningi. Ezveutanowo anokurudzira maningi kuti antu arishandise. Azhinji anorishandise kuite muriwo eitorye nesadza asi echitodzirapa.

Anhu aMwari ngatidakarire mitombo yedu yemumakanyi. Ndiyona mitombo chaiyo inotirapa. Munyari kumamuzimo, kune zvimweni zvekuti wakuwara, chibhedhleya chiri kuretu, inondoshanda yona makamirire kuzoende kuchibhedhleya mangwani.

Maruwa ayani atinoona mumamizi meandu , amweni anonga akasimwa muberere, amweni anonga akasimwe mumakaba anodetsera , mazhinji akona mitombo yekuti mwana akaite besha anotemha eipfungaidzira , eikwatisa mwana omwa zvoite zvakanaka.